Man eni tye lyecci gin aryo magitye wot i bunga mamegi kama gin inongo i ye cam mamegi kun magitye magurin.